Oongombe ohadhi munwa kaanafaalama nodha simana oshoka ohadhi gandja onyama nomahini mbyoka hayi vulu okulandithwa. Ohadhi gandja oshipa shoka hashi vulu okulongithwa okuninga omiya, oongaku noondjato.